Vehivavy mitodika ivoho; mampisongadina ny volony: mainty ary lava hatreo eo amin'ny fitombenana; miorongorina sy malama ny volony ary manao ankanjo manga izy. Miforitra hatreo amin'ny kiho ny tanany.

Trano lehibe iray misy rihana iray, miloko fotsy sy mena ary ahitana lavarangana vita avy amin'ny vy. Misy varavarankely maromaro vita avy amin'ny fitaratra ary mitafo tanimanga. Ny eto ambany dia tamboho vita avy amin'ny vato ary misy fiara eo alohany. Vavahady no avy ato amin'ny sisiny havia.

Peratra mariazy iray, vita avy amin'ny volamena ary miloko ranom-bolamena izany. Voninkazo no mandrafitra ny eo aloha ary ahitana raviny efatra sy misy boriborikely manodidina azy.

Marika famantarana iray ao anaty boribory maintimainty sy fotsifotsy. Ny eto ivelany no ahitana ny marika ary ny ao anatiny ihany koa, misy rahona kely amin'ny sisiny izany boribory izany, miloko mainty sy fotsy moa ny marika araka izany.

Vehivavy iray lava volo, mirandrana tsy hita soritra ary miloko mavomavo ny volony. Ahitana kavina kely vita avy amin'ny vy miisa roa eto aloha mipetaka amin'ny randrana ary ny ao aoriana koa ahitana izany. Manao akanjo menamena ny tovovavy ary mitakona ny tarehy.

Vehivavy iray miasa manamboatra varavarana vitamin'ny vy, manao solomaso mainty sy manao akanjo fotsifotsy malotoloto ary mitsangana.

baobab kely vita avy amin'ny vy azo atao haingo-trano na iangoana fahatsiarovana hoentin'ny vehivavy miala sasatra miloko volontany izy ireo ary ity hazo ity dia hahafantarana manokana any madagasikara

Firavaka maromaro ao anaty fitoerany miranty eny amin'ny toeram-pivarotana. Ahitana famantaran'andro amin'ny lokon'ny maro samihafa sy ny habeany maro samihafa, rojo misy boribory tany sy misy kirofarofa ambany, kavina amin'ny endriny maro isankarazany ao anaty fitoerany avokoa ireo.

Vokatra kosmetika fampiasa amin'ny volo. Eto amin'ny ilany fanasana loha ao anaty tavoahangy misarona ary misy ny marika eo aloha, eto amin'ny ilany kosa menaka sy masika fatao amin'ny volo ao anaty tavoahangy iany koa izy izany ary misy ny marika eo aloha.

Toeram-pisakafoanana somary kelikely. Mofo mamy no hita miranty eto amin'ny fitaovana fampirantiana vita avy amin'ny fitaratra. Mofo mamy boribory sy lavalava ary miendrika telo-zoro. Vita avy amin'ny sokola ny ankamaroan'izy ireo. Etsy andaniny kosa ny seza vita avy amin'ny hazo lava ary misy latabatra eo aloany. Varavaran-kely mazava vita avy amin'ny fitaratra no manodidina azy.

Tanàna iray any ambanivohitra ahitana zava-maitso maro ery ambony ary eto ambany kosa no misy ny tanàna. Olona maromaro no hita eto ambany ary raha ny fahitana azy dia manao lanonana izy ireo satria dia manao fitafy malagasy avokoa ary ny lehilahy manao malabary sy mitafy lamba, ny vehivavy kosa manao satroka sy manao zipo avokoa. Misy vilany miisa telo eo alohan'izy ireo ary ny sasany manoto vary.

Tanàna iray any ambanivohitra, ahitana zava-maniry maitso maromaro sy trano iray, biriky izay mitafo tanimanga, ahitana varavarankely efatra misy rihana ary misy lavarangana iray, varavarana fidirana iray voahodidina tamboho gasy.

Vehivavy iray fotsy fihodirana manazava ny momba ny fifidianana izay hita eo amin'ny taratasy tazonin'ny lehilahy manao solomaso avy ao aoriana ary ahitana teboka maromaro momba ny fifidianana : anisan'izany ny daty, ny kandidà sy ny lalàna mifehy azy.

takelaka tokam-batro iray izay no misongadina entsi aoriana ahitana fiara fanaovana iroany fanantanjahan-tena mekanika irony ny eto aloha kosa dia fiara fitanteram-ba hoaka amin'ny loko fotsy tsy mainty tsy misy olona hao anatiny fa mivoha ny varavarana iny ankaikin'ny mpamily lehilahy manao ankanjomenamena sy ramatoa miresaka aminy manao solo maso manao satroka fotsy fotsy ary manao ankanjo volon-tany io eo ankaikin'ilay fiara ary misy lehilahy izay mitodika any manao ankanjo maintso

Karazana famantaranora maromaro fanao amin'ny tànana. Vita amin'ny hoditra avokoa ny tadiny, miloko mainty. Ny tena misongadina dia ny loko fotsifotsy ; ary misy famantarana andro sy taona ihany koa. Ny manodidina azy dia miloko volombolamena ireo aka fisaka fanondro kosa dia miloko mainty sy fotsy.

Vehivavy manao akanjo tohitena, misy tanany ny havia ary tsy misy kosa ny havanana, manao peratra amin'ny tanana havia, mitazona finday, manao lamba miloko volontany ary misy sanga. Any ampanaovana lanonana izy.